Vana vadodori havachabvumirwi kuti varambe vari mukanyi veitamba veinesa kana veitoendwa navo nekusingafaniri kuendwa nevana vadodori. Endesai vana vadodori kuzvikora vanogarireyo veifunda veitamba.

Tinazvo zvikora zvavakuvawo kuvandudzika zviisa zvidanho zvepashi chiya chinoendwa nevana vasingakoni kureketa vanotonzi vatambe veiemba veitaurirwa ngano navadzidzisi vavo.

Zvikora zvepashi ,zvakawedzera danho repashi pashi rekuti vana vakwanise kuenda kuzvikora vachiri vadori dori uku kwavanodzidza vachitamba, vachiimba .

Kuzvikora kwedu zvepashi kune dando rekutanga rinenge richiindwa nemwana kuno fundiswa magariro akanaka nevamweni kuyemba ngekutamba achimirira kuenda kuchi danho cheku tanga.

Tine chidanho chepashi vana vanokurudzirwa kuendeyo nekuti vanofundiswa zvekasiyana-siyana. Mwana akafundiswa namai vake dzimwenguva harangariri asi akafundiswa kugeza nyara naticha unoramba eizvirangarira.

Tinokurudzirwa kuti tiendese vana vedu kudanho repashi rinoda makore mairi asati aenda kudanho rekutanga, kuitira kuti mwana uyu ange achibeurwa njere dzake. Ukunakufundiswi kunyora, mwana unofundiswa kuyemba nekurya chete.

Kuva mushandi unoshanda pachikora unosiso kunge wakaendawo kuzvidzidzo zvepadera kuti ugokwanisa kupakura ruzivo rwakanaka kuvachichana vanenge vauya kuchikora

Tinokurudzirwa kuti kana tichida kuendesa vana vedu kuzvikora, titange tandoona ntaraunda yavanenge vachizotambira. Pane imwe ntaraunda inenge isizi kuhlamburuka inozokonzera zvitenda.

Tinokurudzirwa kuti peshe patinenge taaka chikora chedu tinokwanisa kuisa mvura yekuti vana vakwanise kuva nehutsanana vabva kuzvimbuzi kana vasati varya.

Tinokurudziwa sevabereki kuti vari muntaraunda tibatane pamwe chete kuti teiona nderera dzinenge dzasara tidzidetsere kuti dziwanewo kodzero yekuenda kuchikora zvepashi nezvepadenga denga.

Vana vanodzidza zvidzidzo zvepashi dzimweni dzenguwo vanofundiswa kuti vaerenge vanokwanisa kutora zvimweni zviro zvekutambisa zvinenge zvakarashwa muntaraunda mwedu.

Tinokurudzira vana vedu kuti vakwanise kuende kuzvikoro, kutangira kuchikoro chepashi kuti vave vanobudirira vachishanda nesimba, kuitira kuti ramangwana ravo ringe rakajeka ,vasava vanhu vanozoita umbavha neunzvori.

Zvikora zvedu zvepashi, zvimweni zvakhona unozviona zvisina pekuti vana vave nepekutambira. Azvisiso kudaro ,vana vanofanirwa kugadzirirwa ntarandare yekutamba veidzuwa.

Vana vanofunda fundo yepashi vanokurudzirwawo kuva neutsanana kana vachinge voda kurya vanosisa kugeza manyara awo zvinokurudzirwa kuti umwe umwe aryire pake ega.

Zvikora zvedu zvepashi zvinofanirwe kuakwa zvakanaka zvisingaisi vana munjodzi nekuti hurumende yakati vantu ngavavake. Zvimwe ukaendepo unonzwe tsitsi ngokuti vana vanogone kuwirwa varimo mukati.

Chidando chepashi chefundo ,mwana unofunda aiverenga pazvidziro zvinenge zvirimo muchikoromwo . Vanokurudzirwa kuti zvinge zvirimwo mudzidzisi akwanise kuzvishandisa pakufundisa .

Zvidzidzo zvepashi ndivo hwaro hwevana pane zvidzidzo zvinotora makore maviri. Mwana eidzidza, eitamba, eivata eifundiswa kuti azoende kudanho rekutanga ravandidzwa zvidzidzo zvonaka kuita.

Vana vanoende kuzvikora, vanofanirwa kuendawo vakapfeka bhutsu dzekuchikora, vasashandisa zvimabhutsu zvavanoshandisa varipamhatso zvinovapinza chando uye vakaenda kunzvimbo dzinopinzawo tsvina.

Tinazvo zvikora zvawanda zvinodzidzisa dzidzo yepashi. Hurumende yakazviona zvakasisira kuti vana vasaungana pachikora chimwe vakawandisa, uye maticha havazovakoni kuvabhadhara kana vana vawandisawo. Ikati vanhu ngavabeure vazvibhadharire maticha avo.

Vana vefundo yepashi vanokurudzirwawo kuti vasimbise mabhonzo avo veiite mitambo yenyara kana yemakumbo vamwe votokwanisa kuzorarama vatoonekwa kuti vane chipo chakanaka.

Ndinoda kubonga veshe vakaona zvakanaka kudetserana nehurumende kuaka zvikora. Zvokurudzirwa ngezvekuti ngazvive nemabhuku ekuti vana vakwanise kutaticha veiona.

Zvidzidzo zvedu zvepashi zviri kukurudzirwao nehurumende kuti zvidzidzise mwana zvinoenderana netsika nemagariro esu kuti vana vakure vaachiziva zvakanakira nyika yavo.

Zvikora zvedu zve pashi zvine kodzero yeku torawo vana vano tambudzika vei vapinza mu zvirongwa zve hurumende zvino ita ana bhimu kana vana fekiti anenge vakazvi miririra vega kuti vana vakwanise ku detserwa paku tenga mabhuku yunifomu neku funda.

Hurumende irikurambe ichivandudza fundo padanho repakati nere padera kuti mwana achinge obva iyoyo atokwanisa kuva neruzivo rwakadzama rwekutopawo vamweni kana kutotanga mishando dzake.

Tinobonga hurumende yedu iri kuvandudza dzidzo yepashi nevepadera kuti riwane zvikwanisiro zvekuti mwana akwanise kufunda echizoenzana neuyo anenge akafunda kubanze kwenyika .

Tinotenda hurumende yedu irikuvaka zvikora zvepadera nezvepadera dera yeibvumidzawo vanezvikwanisiro nemachechi arikupindirawo munyaya yezvidzidzo kuti vantu vaone dzidzo yakakwana.

Zvinofadza yambo kuti zvikoro zvepadera nezvepadera dera zvodyidzana zvoudzana kuti fundo yedu kuti ienderere mberi vanosisa kudzidzisa zvifundo zvakafanana kuti mwana asarashika oenda pane chimwe chidanho.

Zvidzidzo zvepadera nezvepadera dera zvovandudzwa. Zvokwanisa kufundisa vana kutoti vatonasira chiro chinotokwanisa kutohamba. Kana vapetuke kanyi vototanga mishando dzawo, votodziwanira mare.

Zvikora zvedu zvepadera nezvepadera dera zvakavandudza fundo yazvo kuitira kuti mwana umweni, atobva pachikoro okona kunasira zviro. Vamweni votokona kunasira ngoro kana motikari dzinotohamba.

Zvikora zvedu zvepadera zvimweni zvakona zvaakutoshandawo kugadzira mitombo yechiyungu beyibvisa muzvimiti zvainenge yeisima, vana voita zvidavado.

Zvikora kora zvepa dera dera ne zvepakati vantu voto kwanisa kuto dzidzisa vana pa zvivhiti vhiti vadzidzisi zvova itira nyore basa ravo rokwanisa kuitwa mwana eyi zviitira ega ne chi vhiti vhiti chake.

Tinokurudzirwa kuti vana vedu vasagumire pazvidzidzo zvepashi ngavaendewo pazvidzidzo zvepamberi vazoendawo zvepadera-dera kwavanonofundiswa mabasa emaoko nemamwe mabasa anode kushandisa nxlondo dzawo dzakapinza.

Zviriko zviri kuitwa nehurumende ,kuvandudzwa dzidzo yemwana. Vamweni vana vanokwanisa kufundira zvekubika, kuita kuti vakwanisewo kuzoshanda mumahoteramwo, vachisangana nengevangengezi.

Tinode kubonga hurumende, irikuzviwona zvakasisira, kuti fundo ivandudzve. Vana vatobva kuzvikora zvepadera, vokona mabasa emawoko akafanana nekugadzire mova, kuti kana yafa, oyikanika.

Tinotenda hurumende yedu yakazozviona kuti handi mwana weshe anokwanisa kuita zvemabhuku vamweni vakaita zvemabhuku vari kutama mabasa yochoti muntu ngaadzidzire basa ari kuchikora chepadera.

Zviriyo zvikora zvakawandudzika zvine michina yakanaka zvikora zvepadera dera zvinofundise vana kuti vave neruzivo repadera dera.

Vamweni vekuzvikora zvepadera vanozvitungamira vanotoite kuti vana vamweni vatosiye chikora vaende konoroorwa ngekuramba vakavapetudzire kanyi kuti havana zvipfeko zvakanaka uye havana kubvisa muduso unodiwa. Ngazvipere, hurumende yakati haizvidi.

Zvidzidzo zvedu zvepadera, zvirikuonekwa zvichivandudzwa, zveitowandirwa ngekuti vantu varikubara vana vakawanda. Vantu vakuziya kuti dzidzo yakanaka. Hurumende yochiti vanokwanisa, vakai zvikora zviwande.

Vana vechikoro chepakati vanosiso kusahamba mumango yakareba maningi ngekuti vamwe vakona vakaendeswa kuzvikoro zvirikuretu zvavanohamba mimango yakakura vanotodanana mukomana nemusikana votomitisana.

Tinochemera vehurumende, kuti vakuru vezvikoro, dzimweni dzemukuwo vanowanza zviro zvinode mare, pazvidzidzo zvepadera, vana vedu votadza kuhanira kuzvibhadhara, votogara mumakanyi, votoroorwa kana vari vasikana.

Zvinokurudzirwa kuti tifundise vana zvavazokwanisa kuita kana vaenda kuzvidzidzo zvepamberi. Avo vange veifunda pazvidzidzo zvesainzi, ngavafundiswe ngemwazvo kuitira kuti vaende vakaibva pamberi.

Zvikora zvedu zvepakati, zvavawo hharo yakasimba yokupa mwana ramangwana rakanaka. Zvakavandudzwa , zvanezvifundo zvemawoko. Zvimweni zvikora zvinotobvisa mwana pachikoro otokona kuchaira mova.

Zvikora zvedu zvepakati zvinotombounganidza vana veeshe vanenge vari pachikoro ,veifundiswa ngezvekuti kana uchide kuite basa reufundisi, unenge wakakunda muzvidzidzo zvipi, uchide kuite dhokota unofanirwa kuita zvidzidzo zviri.

Vezvidzidzo zvapakati vanofundiswawo zvinoenderana nemagariro netsika dzedu dzechiantu uye kuti mabasa emaoko vanomafundiswawo pachikoro apapo.

Tinokurudzirwa kuti vana vedu kana vaienda kuzvikora ,vakwanise kuyaiya vadzidzisi vavo .Vashande nesimba kuti vakunde muzvidzidzo zvawo ,vasapedze mukuvi ngekugara ngevamweni.

Tinobonga nehurumende vari kuvandudza fundo yedu yepakati kuti ide kunoenderana nefundo yepadera dera yeibvumidza vana kushandisa maoko avo muzvifundo zvavo kuti vobva apapo votoita mabasa avo.

Vana vanodzidza zvidanho zvepakati vakaonekwawo kuti dzimweni dzemukuwo vakafunda veibve kanyi havazobudiriri mune zvakanaka. Vanosiso kumbofundawo veigara mumambatso anenge aripo veipuwe chikafu veingonofunda. Pasina mabasa avanoita.

Kune zvidzidzo zvepadera dera zvinoendwa nevana vakunda muzvidzidzo zvepashi. Tinokurudzira muntu weshe kunyazi anamuduso kuti ayenderere mberi ngavanotaurirana vabereki nemukuru wechikoro.

Vana vechikora vefundo yepakati vanombofadzwawo ngekusanganiswa nevamwe vezera ravo vekunezvimweni zvikora kuti vatambanudze pfungwa dzawo dzisangoramba dzakaita zvemabhuku.

Zvinokurudzirwa kuti vana vedu ndombi nemajaha dziende kuchikora dzive dzinozovawo dzakasununtuka kutaura pamberi pevantu pamusara pezveupenyu kana zvemabasa avanenge vechiita.

Vana vezvidzidzo zvepadera vanoonekwa veidzidziswawo kuti vashambidze ntaraunda dzavanogara ngekushanda veisimawo maruwa asi tinozopedzisira toona kuti atinoti maruwa mitombo yechiantu.

Tinokurudzirwa kuti tiendese ntombi dzedu kuchikora tidzisombise kuti dzizoroorwaro dzoshanda vana vasina kufunda vanobatwa zvakaipa nevarume vavo.

Zvinodakadza yaamho kuti muntu unotokwanisa kudziakira chikora chako wototsvakawo maticha ako nevana votouya pachikora chako apapo wotovapawo fundo yakafanana neinopiwa ngehurumende.

Zvikora zvepadera-dera zvoonekwawo zvichivandudzawo dzidzo yazvo muzvi afundo unovafundisa anokona kunge eitaura navo ari pachivhiti-vhiti ivo veitoonawo vari pachivhiti-vhiti votowana ruzivo dzidzo yotoenda mberi.

Zvikora zvepadera dera zvinoonekwawo zvinodetsera vana vemundaraunda medu zvavayo zvikora zvinodetsera nekufundisa mabasa emaoko ekuti mwana unobveyo otozvitangira zviro zvake.

Zvidzidzo zvepadera dera vamweni zvinoitwa zviri zvidzidzo zvekutodzidzira kuparidza shoko raMwari kana kuzofunda kufundisa vamweni kana kuita madhokodheya.

Tinokurudzira vabereki kuti vakurudzire vana vavo kuti vafarire zvekufunda kuti vamwe vazoenda mberi mberi nefundo dzepadera dera vazova ana mazvikokota vazodsoka vabatsira nharaunda dzawo.

Zviriyo zvikora zvawanda zvepaderadera hurumende yakapa mukana nyangwe nemachechi arikuvakawo zvikora zvepaderadera kuti vanhu vakwanise kuendeyo vanoona ruzivo vavandudzike vauye munharaunda vava vanhu vanewani.

Zvikora zvedu zvepadera zvowanikwa zveivandudza panogara vana vanenge vauya kufunda veigarepo. Zvinodakadza yaambo kuti mwana anogara seari kanyi kwake.

Zvikoro zvepadera-dera zvinosisovo kuva nezvekushandisa pakudzimurwa kwemwoto. Kuitira kuti kana pakaita njodzi yemwoto vantu vakwanise kudzimura vasati vadaidza vanoita nezvazvo.

Mu zvikora zvedu zvepa dera dera vana vanosvika nekuti vanenge vakura vati kumuke vano svika vorasa tsika dzavakabva nadzo kumba ngekuti hapana anenge echivati sva sva.

Kwasara kuona hurumende yeifundisa vana zvinoenderana nemiviri yavo kana vaide kuita madhokodheya vanotopuwa zvemabhonzo emunhu anenge akafa kana kuti vanoshandisa mapurasitiki.

Zvikora zvedu zvepa dera dera zvo vakiwawo zvichi vakiwawo mbatso dzekuti vana vakwanise kugarepo veyi dzoreramwo vasingacha endi kanyi veizo enda kanyi pama dzororo.

Zvikora zvepadera-dera, zvinoonawo kuti zviri kuretu nekunobva vamweni vana . Zvinovakwa zveiisa makamuri ekuti vana vagaremwo, veivaisirawo nemagetsi nepekuerengera.

Zvidzidzo zvepadera zvinovakawo kamuri rinoiswa mabhuku ekuti vanofunda vaende kunotsvaka ruzivo mukamuri itoro veierenga.

Hurumende yakazviona kuti haingazvikoni yega, yechochaya bembera rekude kudetserwa. Vantu vakapindira nevemachechi vanopindira. Zvikora zvepadera-dera zvokwanisa kuwanda nekuti zvakuvakwa nevane zvikwanisiro.

Zvikora zvepadera dera zvowanikwa zvine fundo yakasiyana siyana akumbofundiswi madhokodheya kana vana mukoti kunofundiswawo vantu vanoita nezvedzidzo kana vanoita nezvechechi vafata kana mapasita vafundisi.

Zvikora zvepadera zvoendwa nyangwe nevatana zvimweni zvakona zvotoshandisa zvivhiti vhiti zvemazuwaano kuti muntu unokwanisa kufunda arikanyi aripachivhiti vhiti kana kufunda aripamazororo arikanyi.

Tinokurudzirwa kuti nyangwe taane mabasa edu tivandudzewo dzidzo yedu kuti tizovawo vanoenderana nepashi reshe ngatiendei kofunda kuzvikora zvepadera dera nguva yezororo yedu.

Hurumende yakazobvumirawo, masangano anozvimirira ega kuti akwanisewo kuaka zvikora zvepadera-dera, kudetseredza kuti vana vakawanda, vakwanise kuhanira kuenda kwavanenge veida.

Hupenyu hwe mazuva ano huno toda nuntu waka funda ndaraunda dzeshe dzotoziva kuti kufunda ndiko kukosha kwe muntu kudhaya vantu vai koshesa vantu vane mombe dzakawanda asi mazuva avano koshesa muntu wakafunda.

Tinazvo zvikora zvepadera dera zvinovakwa munezvakanaka zveiningirika ngatikurudzirei vana vedu vafunde nesimba pazvikora zvepashi kuti vazokwanisawo kuhanira kuenda kuzvikora zvepadera.

Zvikora zvepadera dera zvinovandudzwa zveivakwa mune zvakanaka zvivakwa zvacho nezvihlayo zvacho zvinotoratidza kuti uku kwakuda dzinotokweya pfungwa nekuti zvakanaka yambo.

Uyai tibatsire pamwe tishande nenyika takabatana kuti vana vedu vanoende kuzvikora zvepaderadera veigarireko vagare vari ndombi dzega dzega majaha ega ega vasaita baba namai.